Abana bambaye amajere yanhanje umugabo yambaye yukaperakirarikenaibabura umwana wa fsakanaumuntkeumondafsakana umuntu akekera hariho imisenye hatsi vyatsi.

Ahantu hameze nka twareti imiryango impome ariko imiryango n'iyibiti uruhome rw'amatafari amabati r'amabifasha amabati hejuru hadupapiye twalete.

abantu bariko barakina hendeboro nabarorezi amatzo hirya hari amazu, ibiti musozi urikure cane hasi hari sima.

Abantu bariko barakina harimwo niumukacake ati bambaye amajileyable nundwe atabonekaniye jambaye jalyajone yigahari uw'urupangu ruca fyekw'abantu portale sancar ski bi si ibiti amazi zumbu.

Ibipfume hasi bantu bakarabira inzu y'amatafarisi zirangigera neza n'ubururu hefo hari y'iwiti na higa hari ibiti hariho gazo hariwe n'icuma capule.

Indanihanaumugisari bakindira basketi hari abantu biraburaabazungu hari uho umukoce yambaye kuje ejoro hari amabati inutugira yajeze tutadufasha amabati hasi harisima.

Abara bariko barakinta bambaye amagabutura hari uwo ambiye igabutura yera uwundi kabuturaniyamwomu filimu juani labla uwundi hahahace agapila ka hushe moto uwambaye isehengaramba agapila ka hushe.

Abana bariko barakina umupira w'amaboko, hasi hari utwatsi dukeya, ahandi har'imisenyi, hirya mu kabarabara hariyo abantu, inzu, ibiti, hariho n'abandi bari hirya y'abana bariko barakina.

Abana bambaye teni de siporo n'umugabo yambaye agapira kera n'ipantaro yirabura bari ahantu mw'itere, umwe afise umupira uwundi afise akantu mu ntoke kera, bambaye ibirato bose, aho bari hari ivyatsi, inyuma hari ibiti.

Abantu bariko barakina basikete bafise ibaro abandi bariko bararorera, hari babiri bambaye utuntu twa vere, hari n'umwe mbona yambaye ikabutura yirabura n'agapira ka vere n'uwundi agapira ka roze.

Uyu musi amashuri ya kaminuza yatanye mu mitwe mu gukina umupira w'amaboko. Kaminuza y'i Ngozi yahuye na kaminuza y'i Bujumbura, kandi kaminuza y'i Bujumbura yatsinze kubera bobo basanzwe babizi cane.

Kwishuri iwacu baragerageje baragira ibibanza vyo kwinonoreramwo imitsi hariho ikibanza co gukiniramwo umupira w'amaboko n'ibindi bibanza bitandukanye kandi vyose biri kwishuri kugira ngo abanyeshuri ntibasohoke ngo batoroke.

Twareti icafuyi isani yahetse. Amakaro acafuye hari umwanda ndabona ibikopo amabase irimwa arimwo amazi ndabona amadirisha hejuru

Abakobwa bariko barakina, bambaye amakabutira n'amasupresi hirya hariho abandi bakobwa hariho ibiti, hariho gazo, hari amashurwe ku ruhande basa nkaho baryohewe.

inzu isanabi ya bomaguritse miryango ya bomaguritse ivyumabiri hejuru bifashe amabati, amabati, isima haracafuye ubugiriyaje hejuru.

Uwu mukobwa yambaye agapira ka bankuboyi noji, ariko aratswenga yahindukiye inyuma hari yo abantu benshi hari ho umuntu umwe mbona vy'ibushe hari yo amapoto y'amagori ibiti.

abantu bariko barakina baskete bambaye amajire ya vere nundi yambaye agapira gasa na rose hari umugabo yambaye agapira gasa na gris inyuma yaho hari ibiti ndabona ibaro amazu

Inzu y'amatafari, hari ahasize irangi rya bleu n'iryera. Ivyuma bisa na bleu. Ibarabara ry'ibivu hari ibipapuro amababi inyuma hariho ibiti n'amazu.

Abakobwa bariko barakina bambaye amakabutura, umwe yambaye agapira ka rouge, bambaye ibirato mu bunyatsi, inyuma hayo hari ibiti, imodoka, amazu.

Ishuri ryisumbuye ryo mu magarama ikibuga co gukiniramwo bagishitse inyuma yaho, ariko haracafuye cane ntibahagirira isuku hari ibipapuro vyinshi n'ibicupa cupa hariho n'abanyeshuri bicaye impande y'ico kibuga.

Ahagababazi ati bahagazemwo yambaye ikoati i yanwari n'ishati wondi ndiyambaye itaburiya ningendi ishati indani pantaro ya kaki nondi i pantaro ya gripa antarusia na burebike hariho imiryango agri namatafarifomp.

Sare irimwo ibintu vy'insinga intebe amakaro hasi n'akantu bubatse k'agatebe k'amakaro akabaati kera akarimwo ibintu vy'ibitabo.

ku mashure menshi usanga afise ivyumba bakoreramwi ivy'ubushakashatsi. Usanga ku mpome hanze bagiye barashiraho utuntu two gutegekanya kugira ngo hatutse umuriro bace bazimya n'ingoka atabirononekara.

Na hantu abanyeshuhure biga ivyo ubuganga bagiye kwigira gusuzuma ivyo ingwara n'ivyo imiti hariho umwigisha, ariko arabigisha yambaye impuzu yera na bo banyeshuhure bambaye izo mpuzu kaandi bamwe bariko barandika.

Inzu iri mu intebe ikibambasi c'amatafari n'ahantu basize irangi ryera ibipapuro bibandutse ku mpome umuryango amadirisha amarido.

Mu mashuri amwe amwe, cane cane muma interena haba hari icumba kibakirimwo ,cahariwe kubikamwo ivyo bakoresha muri ico kigo, ugasanga hariho nk'amakaye ,ibitabo ,bimatera indobo ,ibintu vyinshi bitandukanye.

Inzu irimwo akabati harimo ibitabo ku mpomi hamanese ibipapuro ibishafyeko ibintu hejuru hariho ibindi bitabo impoma y'umuryango.

Ahantu h'ububiko hasa nk'ahantu ho kumashure y'uburaro har'ibitabo, akabati, ibikarito hejuru, imatera, hasi har'indobo, ikaziye.

Inteba nyinshi ziri umusare nta muntu umwe ariho harisima prafuela idirisharerire inkome zera ikibaho cirabura cane isuko.

Ahantu, urupangu indani hari amazu atonze ku murongo, imiryango, amadirisha, igiti c'umwembe n'ibindi biti biri imbere y'inzu, hari isima, hari utugazo imbere.

Ishure ririmwo intebe, imeza, akahetajere karimwo amakaye, imeza ziteretseko impapuro n'ibitabo, haramanitse n'impuzu ku migozi, n'ibindi bipapuro bimanitse ku mpombe.

Isare irimwo umutaka, ibintu bashize ku mpome. Amatara, intsinga z'amatara mu mashini, imeza, intebe udutiriware turimwo ibitabo.

sandirimba intebe udutebe duto duto twabana i mashini ibikarto ibikinisha by'abana ibintu bidakuye ku mkome imiryango amarido amadirisha

Amashure ariko amadirisha n'ibiyo ariko n'ibintu bisanchats kvc umushore wakiche matafayi mw'agahandi kamwe gasizirangi abana bari hahanze bariko barakina.

Abana bari mw'ibarabara bahetse isakoshi, imbere yaho hari ibiti, ipoto z'amatara, hepfo hari inzu itaboneka neza haboneka amabati, hirya hariho amazu n'imisozi.

Intebe nyinshi ziri hanze. Hariho n'abantu, imiduga, amashurwe, ibiti, amazu, hari n'isima hasi.

Intebe basohoye hanze nyinshi. kure hari'imodoka, amashurwe, ibiti ,inzu hari sima hasi, hari abantu.

Ishure hariko ibisharizo ku mpome hari ubutajeri buriko amakaye ibintu vy'ibidekorano abana bahetse amasakoshi, uruhome rwashokora.

Ikiza ikirekire kitya imiryango gisizirani igerane giryashokora hasi harisima hirya hariho ibivu hari amamodoka hari abantu hari n'ibiti.

Igiti kimanitseko igipine bashishuye, hirya hari amashure hirya hari ibiti, ibicu hasi hari ibarabara ryibivu.

Abantu bantogazi hanze indani muri krotili iyo krotiye igizwe igizwe n'ubugiriyaje bwa brey bwa vertna huje nabulane ibiti imiduga.

Ibarabara ririmwo matafari notka idutorudbuto hariho mukaneevo hari ho amashurwe igazo ibiti anga z'amatara amazu abantu bambaye amayinifaw.

Ahana inyuma yurupangu hacafuye hariho ivyazi arabeneinobahataye bisa nk'ivyo amavyareze iwiti hevo hariho inzu n'agasereke hari n'ibipapuro.

Amazu, ibiti, ibitegwa kureyaho ndabona ayandi mazu ,imisozi ,ibicu hari ahantumba n'agasima.

Abana bari mw'ishuure ibisharizo ibintu bidakweyeka uruhome uruhome rwera rundi rusanashokora umugoarafunze 'igitambara ibitabo ameza amabati.

Umuryango uri angiriyaje, inzu iri anetaje, y'amatafari ahantu isize irangi ryera, ndabona utwatsi, ibivu, ibiti, ibicu vyera n'ibisa n'icatsi.

Ibarabara ry'i wivo mw'ipfo hari ishamba na ho aruguru hari ishamba harin'utwatsi yirya hari imisotsi hari n'amapota y' amatara hari ibiti hari amazu amabati.

Ikibuga kinwa bantu benshi hari akandi kana akabuneka kamba gisakoci iryahara amashooro ebiti mu kibuga hari iiivyaci natu ca afiibikeewa.

Amashure usanga yakira abanyeshure benshi ni amashure mato mato ayo usanga afise inyubakwa nyinshi kugira ngo abanyeshure ntibabure aho bigira, rero usanga ishure rimwe rimwe ryagutse ririmwo n'intebe zikwiye.

Ikibaho canditseko, ikibambasi c'amatafari hari n'ahantu basize irangi ryera, bafotoye igice gusa nta bantu mbona.

Umuyobozi w'ishure ryacu buri gihe arafise imodoka ahora azamwo kubera aba kure ntiyoza n'amaguru. Rero iyo modoka iyo dusohotse mu mwanya w'akaruhuko turayisamarira, mbere n'abataha mu nzira ziwe hari igihe abatahana.

Umwigisha yigisha abana bo mu mwaka wa kabiri yariko arabaha imyimenyeretso bakora acababwira bicare mu migwi kugira ngo bafashanye rero abo bana bari bake cane kubera abandi bari basivye.

Ikibaho gicafyeko umuntu afise amaso, umunwa, amatwi, amaboko, amaguru, yambaye impuzu; baciye bagenda bara..barandikako ibihimba bigize w'umuntu, ku kibaho.

Portaye irimwo ibararya huje na bley urupangu rwera rwanteko ivyandikoa hari abantu basohotse umwe aheta isakoshi imbere yabo hariye imodoka inyuma hariho indani inzu indani.

Abana bari kw'ishure, bambaye ama ininiforme, amashure ariko amabati, amadirisha, imiryango, utubuye turi hasi, hirya hariho ibiti n'imisozi.

Kw'ishuri wacu haragutse kandi amashuri yubatse akikue ikibuga kuburyo imbere yuko binjira murindi shuri ryaryo yose uca mu kibuga kandi abandi barakubona kuko uca imbere yayandi mashuri.

ishuhure hari ahantu har 'umubumbe w'isi ,ikibaho, intebe, imeza .Ikibambazi gisize irangi nta muntu numwe ahari.

Ku mashuri menshi atandukanye bategetse ko hakwiye kuba hari amazi yo kukaraba n'isabune kubera indwara yari yateye ituruka kwisuku rike yitwa amacinya. Rero abanyeshuri bose bahaca babanza gukaraba.

Ishure ririmwo intebe, ikibaho, isima, akabati hirya ku ruhande, ikibambazi c'amatafari, amabati.

inzu irimwo imiryango isa n'ubururu, hejuru ndabona amabati n'ivyuma bifashe amabati, hariho n'iyo nzu yubakishije amatafari, musi hasize irangi ryera hari isima, imiryango irugaye.

Ishure ririmwo intebe nyinshi, ikibaho canditseko, ikibambasi gisize irangi ryera, idirisha, parafo, hariho isima ntamuntu n'umwe ahari.

Intebe zirimwe zirahantu mw’ishure ,harihakantu gatukura, ibihome biratukura ,hariho n'ahandi har’igihande cera, isima ,imiryango amadirisha.

Inzu nini, isa nubururu, n'irangi ryera ifise utu grillage duto duto, inyuma yaho hariho ibiti hari n' utwatsi ku ruhande, ibivu, haboneka k...

Kw'ishure iwacu hariho inzu badandarizamwo ibitumbura tuja kugura iyo tugiye kuruhuka. Rero uyu munsi, uwuhadandariza ntiyaje harugaye. Rero duca tubura aho tugurira ibindi.

Amashure ameze nka yashaje yubatswe kera asize amabara yera ayashaka gusa n'ubururu nayashaka gusa n'ibara ritukura hari abantu bariko barinjira bagenda indani.

Mu mashure menshi atandukanye usanga hariho ikibanza bateguriye abigisha bose ko binjiramo, ico cumba babacita ngo ni ishure ry'abigihisha, rero niho bashikiza ibikoresho vyabo canke ibitabo babagiye kwigishirizamwo.

Kw'ishuri ritoya ry'imwumba amashure yaho yubatswe kera arashaje cane, ndetse hari n'ibiti bikuze bateye kuva igihe bubaka iryo shure hari n'amamodoko ahaparitsi y'abigisha.

Umwana afise udushatsi afise amakaye imbere yiwe, ibitabo, amakaramu abiri yicaye ku ntebe afise akameza imbere yiwe hirya ndabona hasi hari isima yamenaguritse.

Iyo hageze umwanya wo kuruhuka ku mashuri matoya yigako abana bararyohegwa cane kubera aba ar'umwanya mwiza wo gukina no kubonana n'abagenzi babo, bakisanzura bagakina imikino itandukanye.

Ibarabara ry'imivara amabuya arunzi ahantu ra ciswe ritatu ture mubarabara ibiti inshinga z'amatara abantu amashurwe.

Itwarete yuguruye, uryango usa nicatsi kibisi wuguruye, itwarete icafuye inzu y'amatafari hejuru hasize akarangi kera.

Ishure harimo akabati n'igikarito hejuru urupapuro ikibaho kitanditseko n'ikintu na k'imwe .

Abana bari nyuma y'ishure ,bahetsa isakoshe bari bambaye iniforome ,amashure arik'amagiriyage impome zicafuye ,hasi hari ho ibipapuro n'udutafari, hariho n'iyindi nzu yamatafari ir'impande.

Ikibuga kigwipfu harimo twatsi tudakwiriye hose harimo umuntu mbona hari h akarakusima ku ruhande hari igipoto ca blec cubuma amazu ibiti mantene.

kw' ishure ritoya ry'Ibuye, abanyeshure barabaguriye ama mashini bahora bakoresha kugirango bashobore guteranya ibiharuro biboroheye, iyo mashini isa n'ururwatsi rutoto aho bandikira, hariho n'amabara yera aho barabira.

Kw'ishure umuyobozi yarigoye ararondera ingwa nyinshi z'amabara atandukanye ay'ubururu, ayatukura n'ayera kugira ngo igihe turiko turandika dutandukanye ibintu n'ibindi dushobore no kubona neza ivyo turiko turiga.

Ibarabara bariko barakora, k'uruhande hari abantu b'abanyeshuri ,hariho n'umugabo yambaye mu gapira agashati kera, hari urusengero hirya amashure.

Ishuri harimwo intebe kibaho hariho aratek gukeresha amamizire hari ruton teretse ku ntebe hariakabuat hariho imiryango hariho triwar yera.

Ishure ritoya ry'akarorero ry'i Musenyi, ryakira abana batoya ndetse n'abakuze, hari inyubako nyinshi, haragutse cane kubera haba abanyeshuri benshi kugira ngo bisanzure.

ku mashure yose usanga barateguye umwanya baha abanyeshuri kugira ngo baje mu karuhuko baruhurira umutwe, rero ku ishuri ritoya ry'imagara abana basohotse bari mu karuhuko, hanze hasa neza har'ikibuga hari n'idarapo rihashinze ry'igihugu.

Umuryango wuguruye indani har'umwana ndiko ndabona intebe, imipira imanitse kumadirisha, amadirisha aruguruye, har'amatara, irangi ryera.

Amashure yo kwihayiro ayo mashuri afise amabati ashaje cane kubera yubatswe kera ariko aracakomeye abanyeshuri baraca yigamwo hari umwana ahahagaze afise igipini ariko aranyonga kubera kimuryohera.

Abana iyo bari gukina usanga bariko bakina ibintu vyo kwiruka bazunguruka, kandi benshi abatinya ko babiba usanga basohokanye n'amasakoshi yabo n'ibikoresho vyabo birimwo, rero abo bana usanga banezerewe.

Inzu isa n'iyakera, hariho igiti bakunda gushirako drapo, hari amakaro hasi, udutafari dutoduto, ibiti kuruhande, ibicu hejuru bisa nkaho ata...

Hari igiti kinini hirya kure hari imisozi impande y'igiti hari ntebe zibiri, utwatsi, inzu isize irangi ryera nirindi risa n'ubururu niyindi nzu ata na hamwe isize.

Umwana ariko arandika afise ikaramu yandika mwikayi, ndabona umupiro usa nicatsi kibisi ufise n'amabara yera, ndabona imeza ari mwishure.

Ikibaho cirabura canditseko n'ingwa; Igihome c'amatafari, hejuru hari akarangi kera. Nta muntu n'umwe ahari bisa nkaho ari mw' ishuri.

Ikibaho candize ko amajambo menshi ibiharuro uruhome rwera nta muntu n'umwe ndi ko ndabona amajambo atandukanye imperekeranya.

Ishure ryo muri rirare riri ahantu hateye ubwoba hari imisozi ihanamye n'ibiti vyinshi kuburyo n'ibikoko umuntu aba yibaza ko vyosanga abanyeshuri mw’ishure kandi ayo mashuri arashaje kubera bayubatse kera.

Ku mashuri mato mato y'abana usanga barabateguriye ibibanza vyo gukiniramwo. Bageze muri wa mwanya wo kuruhuka hariho ibivuma bituma baryohegwa cane bakaruhurira umutwe. Hari n'ivyatsi vyinshi kugira ngo baguye ntibababare.

Irimwo inebe hejuru hari b'amatara hejuru ku nebe yar akanu kahuje gateretse ko impame zahuje rundi ruhande rwera amadirisha prafo isima.

umuryango munini ucafuye hari ukingirijwe nibuye igiti umuntu afisikinga urupangu rurerure ibiti inzu ivumbi

abana benshi bari ahantu mwishure hari ibishahirizo vyinshi hari umu mama afunze igitambara mu mutwe hari n'uwundi bari kumwe begeranye ahar'amabati

Kw'ishuri, umwigisha w'ikirundi aratwigisha neza gucagagura amajambo. Ijambo ryose ryanditse, akarishira urutome rwose ukwaryo kugira ngo atwigishe kurisoma. Abafise n'inkoni aza aratwereka urudome kugira turusubiremwo.

Mw’ishuri wacu imbere impande y'ikibaho harih’akabati umwigisha abikamwo ibikoresho vyiwe kugira ngo ntivyononekare ,hari n'igihe usanga yahabitse inkoni zo kudukubita igihe twakoze amakosa.

Abana bari mw'ishure, hariho intebe, hariho imbere y'abo amakaye, impome, amatafari, amadirisha, ibiyo.

Ishuri harimwo intebe, hari isima, hari umuryango ndabona agace gatoya kikibaho nta muntu numwe ahari hari ikintu kimanitse ku ruhome c'igipapuro gisa numuhondo.

Ubuzu bwa sugumwe bwinshi bwo ku mashure usanga bufise imbere n'inyuma aho abahungu baja n'aho abakobwa baja kubera ntiboja hamwe mu gukingira indero y'abanyeshure, rero ubwobuzu bwasugumwe usanga bufise imiryango ikozwe mu biti.

Intebe ziri mw'ishure ata muntu numwe azicayeko. Hasi hari isima. Mw'imfuruka hari akabati kugaye n'igufure. Igihome ciza kandi.

Itere baskete hirya hari igiti hari abantu bambaye ibintu vyanwari abarimwitehe hari undi umuntu baryambaye agapira akajone, ariko aratambuka aza mutere hari amaze uku ruhande amabati.

Uruhome rw'amatafari hahometseko agapapuro gasa n'umuhondo, hacafyeko ibaro, intebe, ibiti n'ibindi handitseko n'amajambo.

Ahantu hari ikibuga kiri mutwatsi duke dusa nutwaheze ndabona umuntu umwe, ndabone amazu hirya, ibiti, ibicu vyera n'ibisa n'ubururu hasa nk'ahantu hari akazuba.

ishure ricafuye hariho hariho intebe imeza ikibaho canditse ko bakaca bafuta impome z'amatafari hantu hari irangi ryera nta muntu umwe ahari

Abana bicae idutafarihe kumisareni abandi bahagaze injerayane taje abantu imiduga ibiti hirya imisozi.

Telea basikeliti irya yo bi si rabana bambaye imfarume mu maputa y'amatara mantene inzu ibiti amagazo isima.

Inzu iriranitage ari amatwiyo y'amazi, amatangi matafari amadirisha amabati utuntu tumeze nku tudirisha dutoduto.

Abantu bari mw'ishure. Abanyeshure bambaye iniforme hepfo yirabura, udushati twera. Umuryango wuguruye. Hejuru hari idirisha ritaboneka neza, impome zera.

Tere ya basikete, hirya hari inzu anetaje igeretse gatatu, hepfo hari igiti n'ibindi biti vinshi, hariho n'urupangu rwera, n'inzu y'amabati, hariho no haruguru urupangu rwera, hirya n'imisozi.

Ibarabara ririmwo ibiti, hirya hari amazu, imisozi, intsinga z'amatara, hari umuntu ariko aratambuka, hasi hari ibivu hari n'ibicu vyera n'ivya bure.

Inzu iri mu rupangu, imbere yaho hari ikintu kimeza nk'ipoto, ibiti imbere y'inzu, urupango rw'amatafari, hirya hariho amazu arimwo amabati ya ruje, hariho ibiti.

Inzu irirana itaazigeretse gatatu harudu toveyaji tweudu salabley imiryango ya bley amadigica ya bley inzu y'amatafari hasiza akaranka ikihera hari n'umuntu.

Izoiri anetaje amadirisha ya bleye hariro na akaranga ikera inzu y'amatafali amatwira y'amazi itanga iza amazi siriwa n'amarubine amatafali amabati.

Itere y'ibivo wazi hirya hariho igipangu c'amatafari n'akarangikera agasizeko hariho n'ikizu gitarahera hikueraho hariho amazuru pembeni hariho abantu hariho intsinva z'amatama.

Ahantu mu kigo hari ibiti n'ivyatsi vyameze hariho uturaro bagize twimbaho isima inzu y'amabati irangi risize kunzu ryera nirisa nubururu.

Isari irimwo amamashini ,amadirisha yuruguruye, amagiriyaje, amabati ,hejuru har'amatara, intebe ,imeza akabati karimwo ibitabo.

Urupangu rwera rwanditseko amajambo, hejuru handitseko lycée de la convivialité de Kanyosha, umuryango usa n'ubururu.

Abantu bambaye iniforme. Umwe aheste isakoshe yambaye umupira w'imbeho w'umuhondo, uwundi ahetse isakoshi yambaye maenifaw humwe nonda ifise mugana ake y'iga hari avandi vaana hari na vadzo.

Ikigo kirimwo inzu, hasi hariho ibiribwe n'akagazo gatoya, hari ibiti vy'umwembe n'ibindi biti hari inkoni iteretse imbere y'umuryango, amabati irangi ry'ubururu n'iryera.

Abantu bafatoreye hejuru, hari igiti, urupangu rw'utu giriyaje, amabati yirabura, asa n'ayakera, hirya hariho amazu, ibiti.

Ahanu hari amashukwe ipapayi intsinga z'amatara y'icuma gihagaze gitukura inzu isizirango igera n'amatafari hari oibibuye bashize mubaraa.

Koridoro nte ndeyndende cane iryari miryango minshi kkurecana hari umuryango munini ubinciriramwo hasiziranga igisa n'umuhondo hasi hejuru kera harisima hase.

Abanyeshure bari mw'ishure n'umwarimu ari mbere, hariho ikibaho canditseko, hari imeza iriko igitabo, hari n'intebe iriko isakoshi y'umwarimu n'uwundi mwana afise igisakoshi imbere yiwe.

Impunzu ziri imbere y'umuryango, zanikiye ku mugozi, amajezi, amajipo, ibitenge, urupapuro, inzu iriko imiryango, amadirisha, amabati.

Itere igaragara ry'ibivu, hirya hariho akagazo, amashuri harukuru ibiti kureshane hari imisozi hevu hari amazu nta muntu no wumahe.

Itere ya basikete hirya hari inzu ya etaje igeretse gatatu, ibiti hepfo hari urupango rwera, inzu y'amabati haruguru hari urupango rwera n'ibiti hirya hari imisozi.

iidirisha ry'ibiyo angriag ibiyo byamenetse asihari hantu hari agasima uruhomer

Isari riwo mu mashini hatereze ku meza intebe ry'isakoshi akabatikariko ibitabo amadirisharuguruye ntabafamaziziyahaje amabati ni koti.

kera tuciga kw'ishure baratwandikira ikiranga ivyigwa uko tuzogenda turabikurikiranye ,akenshi ku wa mbere wasanga hatangura amasaha y'indimi ,iyo hatangura amasaha y'ibiharuro twararambirwa cane.

Ikibuga ca basikete ,kure hariho imodoka, ibiti ,amapoto y'amatara ,inzu abana b'abanyeshure ,mw'itere ya basikete hariy'isima.

Inzu ilianetaje amayisitariyu ubugiri yaje amagirisaya imiryango hasi haramabuye ucbuye ityo duto ndabone ibicu.

Abakobwa batatu umwe arahagaze, babiri baricaye ku umusenyi hariho ubwatsi, hirya hari amazu, ibicu, ibiti, ahantu hari umurima bateyemwo ibintu.

Kw' ishuri iwacu imbere y'amashure hari amabuye menshi n'umusenyi; ariko dusaba abayobozi ko bo duterera ivyasi kugira ngo aho hantu hamere neza kubera iyo abanyeshuri bahaguye, barakomereka cane kubera ayo mabuye.

Ikibaho canditseko, imbaho ziri inyuma mw'ifuruka, ingoma, isima, impome zera, umuryango wera.

Ibarabara, ndabona abana bavuye kw'ishuri. Hariho bane bameze nk'abegeranye; hariho n'umwe yambaye agapira kirabura, umupira w'imbeho ahetse isakoshi. Hirya ndabona ibiti n'amazu.

Turi mu gice ca nyuma kirangiza umwaka w'ishure. Rero uyu musi umurongozi yaduhaye uko tuzokora ibibazo. Tuzotangura ku cigwa c'igiswahiri, hama n'ibindi bikurikira kugira ngo tumenye ingene tuzokwiga.

Amashure ya kera usanga bayubatse atabuhinga bwinshi burimo. Aho usanga ibi baho babishize ku mpome zose, ivyo na vyo bara vyihenze ko kubera bituma abanyeshuri basamara, bakiba ningwa kugira ngo bagume bandika aho bababegereye ivyo bihome.

Inyubako y'ishuri ishaje yubatswe kera, ariko haje uwundi muyobozi mushasha acayiga ingene yo kwagura akubaka ayandi mashure mashasha. Acayubaka ku buhinga bugezweho bwa kijambere bw'amagorofa kugira ngo habe hanini.

Uruhome, ikibaho canditse ko ibiharuro, amajambo hejuru; nta muntu numwe aboneka, kiraciyeko umurongo, ibiharuro..

Mu mashure y'indaro usanga hariho ivyumba vyinshi kubera haba hari n'abanyeshure benshi. Ivyo vyumba usanga birabana aho kimwe usanga kiraramwo abana bane canke umunani, bivanye n'ibitanda biriho. Akenshi usanga ari ibitanda bigerekeranye.

Amashuri menshi yaratoye ubuhinga bwo kubika amazi y'imvura. Barubatse ibigega vyayo kugira ngo baze barayabika, bakayakoresha mu gukora ibikorwa bitandukanye, nko gukoropa amashure n'amatwarete.

Amashure yubatse neza cane asize amabara yera, asakajwe amabati yirabura. Ishure n'irindi usanga ritandukanijwe n'ibihome biri hagati. Imbere y'ayo mashure hateye utwatsi dukeya kandi haragutse kugira abanyeshuri bashobore kuhahagarara igihe babasohoye.

Imbere y'amashure yisumbuye, hari ibiziba n'ibipapuro, kandi hari n'utwatsi dukeya turiko turayonga kubera ari muci; kandi barahakiniye umupira cane abanyeshure ivyatsi biragenda.

Inzu isa n'ishaje inzu ishaje hari ahantu bakarabira hari hari vyatsi inyuma hari ibiti hirya hari iyindi nzu ndabonibico hejuru hasi hariho ivombi.

Ibarabara ry'ibivu hirya hari akantu k'agasima n' ikibambazi canditseko amajambo idarapa ry'igihugu ibiti abantu bari kwibarabara bifutse imitaka.

Ivyatsi, ibicu, ibiti, abantu bicaye kumusenyi uwundi umwe ahagaze, kuruhande hariho amazu hariho nurutsinga mbona.

Inzu isize irangi rya bleu n'irangi ryera. Inzugi za shokora. Hariho n'umuntu ariko aratambuka hariho n'uwndi muntu aboneka umutwe gusa afise umushatsi, Hejuru prafo imeze nkiyatobotse.

Mwigisha w'igifaransa buri igihe aza yambaye isakoboshi, kubera abafise bitabo byinshi atwigishirizamobitandukanye birimwo ubumenyi bwinshi. Kubera nawe asanzwe ari umunyabwenge afise ubumenyi bwinshi.

Abanyeshure bicaye hanze hanze hariho utwatsi intebe amashurwe ku ruhande ibiti inzu amasakoshi bikaye.

Umwigisha w'ibiharuro yari yaduhaye imyemenyerezo uyu munsi, kugira ngo atwigishe guteranya no gukuramwo. Abanyeshuri benshi vyabananiye kubera benshi bari barisibiye igihe mwarimu yatangura kubitwigisha.

Inzu bataraheza kwubaka amapoto y'amatara, abanyeshure kubarabara ivyatsi, ibarabara ry'ibivu ahandi amazu ku ruhande, imisozi.

Amashuri idrapo ry'igihugu itere iriwo ibivu yiga hariho inzuri yaneta yaje hariho ibiti hari nigiti kirimir r'amashubri hari kincishabumaisanab.

ibarabara ataka burembi ririmwo hari biterwa ibiti imodoka amazu yubakishije amatafari hari ubwatsi

Ishure ririmo ikibaho amadirisha ,intebe bahagurukije ,baracuramika hari sima harutugiriyage na muntu rumwe ndikonde

ishuri ryiza ririmwo intebe zikozwe mu biti imbere hari imeza y'umwigisha nintebe imbere hari kibaho hari n'ahantu bakorera iby'ubushakashatsi

ikigo c'ishure gifise imbuga itaramuye nini, aho abanyeshure bashobra kuronka aho bahagarara mu gatondo iyo bari kw'idarapo kugira ngo baririmbe indirimbi ihayagiza igihugu c'uburundi, hateye n'amashugwe kandi hariho n'idarapo rihamanitse.

inzu nini intebe imbere y'inzu amashugwe ibarabarara ry' ibivu hariho utubuye imisozi hirya yandi mazu ibiti

Igiti c'umwembe, ibiti hirya, inzu ifise amabati atukura, isize irangi ry'ubururu n'iryera, ndabona akantu kagakoni imbere y'umuryango, ibarabara ry'ibivu hari utwatsi.

Ibarabara ry'ikaburimbi hirya hari akabarabara k'ibivu hari amazu hari ibiti birebire itsinga z'amatara amapoto nta muntu umwe ndi kubona hari ivyapa.

Inzu ndabona bibambasi hasj hari sima hejuru hari ibiti n'amabati haramagiriyage hariho n'amadirisha inzu y'amatafari hari ho ibiti.

Idrapo, inzu, ibiti, amantene, inzu bataraheza kwubaka korotire, irihirya isi ziranga iryera, n'iyindi korotire yamatafari, ibivu birimwo utubuye duto duto.

Inzu yubakishije amatafari, amadirisha, amabati, ivyuma biri ku ruhande ibiti, ibiti biri hirya kure.

Amashure menshi usanga afise ikibanza imbere yayo, aho abanyeshure bahagarara buri gihe mu gatondo kugira ngo baririmbe indirimbo ihayagiza igihugu cabo. Kandi bongera baduza n'ibendera ry'icu gihugu. Rero no kw'ishuri iwacu niko bimeze.

Ibarabara ry'ibivu harimwo imicafu hirya harinzu n'ibiti hariho ibicu hariho abantu Hirya kure hari misozi.

Ibarabara riri hambavu, hirya hateye ibiti hariho n'utuzu turiko ivyatsi hejuru, hirya hariho amashure, kure cane ndabona ama antene n'amashurwe.

Imbere y'amashuri usanga bahateye amashurwe kugira ngo hagumane ishusho nziza barahatera n'utwatsi mbere bakahashira n'umusenyi imbere y'aho kugira ngo abana bamererwe neza mu mpande zose.

Amamodoka menshi inzu, ibiti, isi iriko, ikibuni kiri musi y'imodoka, ivyatsi.

Har'itere n'amashurwe, hirya y' umusozi, ibiti inzu iri en étage, hirya hari n'utundi tuzu duto duto dusize irangi ryera.

Idarapo, inzu igeretse kabiri, amashurwe, ibarabara ry'ibivu hariho amabuye, ibiti, amadirisha y'inzugi.

Uyu munsi hari ha sanabi cane imvura yaguye rero abanyeshuri bamwe bisibiye na twebwe twari duhari abatari bazanye imipira bagwaye kubera hari hakanya cane imvura yaguye ariho n'abigisha basivye.

Umwana wanje nagiye kumutora hageze ko bataha kw'ishure nsanga ku kibaho bahejeje gukora akabazo, ako kabazo kari ku manota cumi n'atanu. Umwana wanje yambwiye ko yabitoye cane kubera ejo nari nabimwigishije.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara barashizeho akazu k'idandarizo badandarizamwo ibintu bitandukanye abanyeshuri bashoborga gukenera mu gufungura, kubera yuko hariho abiga basubirayo, bidakunda ko bataha ko baba baba kure.

porotaye hanglia aje amashure ibiti imisozi hirya ibarabara ry'ibivu amabuye nta muntu ahari ikora w'amashuri hari hantu hasize irangi ryera

Uyumunsi abanyeshuri batashe kare kubera bari bagiye m'umwanya wo kwinonora imitsi ariko mwigisha ntiyaje kandi yariyo saha yanyuma bafise. Rero baca bataha kugirango ntibagumeyo bagora abandi bakiriko bariga.

Abantu bambaye amataburiya yera dkofero twera abashakurira amapano hari uwu nduafise akantu muntoke higa hariubuy itajere n'abandi bantu bambaye amataburiya yera gazo.

Abagabo batatu bari munzu ,babiri baricaye uwundi asa nkaho umengo arik'arabigisha har'ama mashini imbere yabo ,n'inyuma ikaramu, terefoni, intebe.

Ishuri rimwe intebe, akabati gatoya ku madirisha kibaho isaha amatara bintu bafishije ku ruhome.

Inzu ili yanetaje hejuru hari ho amashukwe hariho n'ikintu c'igitambaro cantiko amajambo hasi hari ho amashukwe inzu y'amatafari hamwe siza iranga igabule amadirisha y'ibirii.

Isari irimwo abantu bicaye handi umu bantu bbasutse bakabwa bafise ibisuko umuntu yishidize akoshi hasi b'umurifu afisika yarika ararabayayifutze mu maso umuntu arihe ampandi y'umuryango ahagazeomadirisha mariya.

Umu mama yambaye amahereni n'agakosero afise akantu muntoke hakehirya hari ibintu barimye bizitiriye birimwo nimubakiye.

Isaro irimwo intebe imeza hakaba hagaati ahantu bashira umwavu ikibaho, isaha amatara hejuru parafo amadirisha, amarido akantu gatanga umuyaga.

Abantu barimwosare bitugeka uwo intebe ndabo n'ab' abakobwa bafise ibisuko hari wo ndimwonu aari imbere, ariko arabigisa hariwo ikrampraye imbere ngonavuze mikro intebe hari bo nabakokabo bari.

Gabaganga bambaye itaburiya zera n'ubupfukamuwa hari umwe yambaye agakofera ko mu mutwe higa hari abandi baganga bataboneka neza bafise amaselu mu muntu kera handi maselumu amanitse n'akandi kabati karika amaseluwa.

Mu mashuri ya kaminuza, abanyeshuri bicaye imbere usanga bazi ubwenge cane, abicara inyuma bo baba bagiye kwiterera inkuru canke gukoresha amaterefone, kubera aba ari abanyeshuri benshi, umwigisha ari imbere, ntashobora kubabona.

Ku mashure yigisha ivyo gusudira ivyuma no kubifatanya, usanga barateguye abanyeshuri. Hariho n'ibibanza babaha kugira ngo bimenyererezemwo kubikora. Rero ivyo vyigwa usanga bikurikirana abahungu kenshi.

Iyi nzu irimwo abantu benshi, umukobwa yambaye ikanzu itukura kandi afise imikro abagore bambaye udufukamunwa. Ibitabo bariko hari ho abahindukinye bariko baratwenga hariho n'uwundi afise agapapuro akegereje umunywa hari n'uwundi yitandiriye agatambara gasa na bring.

kw'ishuri ryo kuri Etesi Kamenge, hari ibisata vyinshi bitandukanye. Kimwe muri ivyo, hari igisata kijanye no kwigisha ibintu byo gukora ivyuma, amamodoka n'ibindi bitandukanye. Rero abanyeshuri baho bagiye kwimenyereza, ahantu bakorera amamodoka.

Abantu bari ndarimusare benshi hari amo amezi imbere yabo amu mashini hejuro hari vyomavyenshi amabati amatara impome za bley bambaye n'impozo z'isa.

Mu mashuri y'imyuga harimwo amashure yigisha ivyo gukora amazi no gupima aho bayacisha. Hariho umunyeshure umwe ariko ari arimenyereza ko vyuma bakoresha mu kwugurura akoresheje icuma buguruza ivyo vyuma bindi.

Ubu hari amashure menshi yigisha ivy'imyuga kubera yuko ata buzi buhari, baca bahimiriza abantu kwiga ayo mashuri, rero abanyeshuri bamwe bize ivyo kubaka, uyu munsi bagiye kubikorera ku mbuga.

Mu mashuri yimyuga usanga barazanye nibikoresho vyinshi bishobora no gufasha abo banyeshure mu kwimenyereza canke mu kubigishiriza kwabigisha, hariho inyundo, hariho ivyuma bijejwe kugurura amaburo hariho amametero yo gupima n'ibindi bitandukanye.

Bantu bizaye mu isare hari rwuntebe hariho timetsi imbere yabo imashini amashugu hirya amadirisha 'a marido hariho ikaira imbere yabo hariho mu mabamba y' ipaniro yahuje.

Ahantu hari amayapareye, hari umugabo afise apareye ariko araraba ibintu, afise agafukamunwa, hari ibindi bintu vy'ivyuma biri k'uruhande, hari ikaro hasi, ari wenyene, n'ibindi vyuma bimuhagtiye.

Inzu irimwo abantu bambaye ibintu bisa nk'amataburiya, ndabona ibintu biteretse kumameza, ndabona imiryango, ndabona ko umwe wese arik'arakora, hariho babiri mbona bariko barakuvugana.

umu mama yambaye itaburiya na kofero kera yambaye amahereni afise akantu mu ntoki hirya hari ibiterwa bikingiye hari imigozi hari ibintu vyinshi

Abantu benshi bicaye mugisare bambaye amaniforome asa, abahungu, abakobwa hari uwambaye itaburiya yera, ndabona abafise amamashini, imetero mw'izosi, ndabona impome.

Abagabo batatu bariko barakora ibintu, imbere yabo hariho ama mashini, hari ibintu bariko barugara intsinga, ama etagere, ikaro, ibihome vyera abo bantu bambaye impuzu zisa.

Abantu benshi bicaye mu gisare, dabona intebe umugore apfunz' agatambara gasa n'umuhondo, ibihome ,umuntu yambaye amarore, gihome cera.

Iyo turiko turakora ikibazo mwigisha ahagarara imbere akaturaba neza kugira ngo ntiyagire uwiba canke ngo abwire mugenziwe kuko bagufashe ubikose bakwirukana umwaka wowose kandi nta kibanzo subakuronka no ku yandi mashuri.

Kw'ishure rya kaminuza ryitiriwe Umweranda Matayo, hari abanyeshuri benshi batandukanye, kaminuza yiga abakiri bato n'abakuze, n'iyo woba ushaje, ufise imyaka mirongo itanu, urayiga.

Ishure ryiza rya kaminuza rishasha riheruka kwugururwa ryitwa oriviya, iryo shure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere ntiryari rimenyerewe, rero abanyeshuri benshi barahahurumbiye kubera batanga ubumenyi bwiza.

Abantu bizuye mu gisare hariho eka imbere hariho amatara hejuru, hari intebe, amameza hari isima, hari nundi muntu arimbere ariko arabigisha, eka bameze nkaho bariko bariga.

Ibarabara hari ibiti, hari utu borone bashinze ku ruhande. Hari abantu hirya hariyo imisozi hirya kure iryo barabara ririmwo udutafari dutoduto.

Ku mashuri ya kaminuza haba hari umwidegemvyo mwinshi ku banyeshure bambara uko bashatse bimosha uko bashatse bicara uko bashatse aho wicaye uyu munsi siho wicare jo ukira gutekereza ugakurikira umwigisha.

Bicaye muri sare ku ntebe hari abandi bicaye imbere ku ntebe zirabura ndabona ikaro ku ruhome amatara hejuru amadirisha inzugi.

Abagabo bicaye ahantu hariho intebe, hariho igihome hariho abambaye ishati ya rose agapira gasa n'umuhondo agapira ka ruje ishati ya giri, ishati yera.

Abantu bariko barasudira imiryango mu vyuma hariho imashini basudirisha hari abandi bantu hirya ku ruhande hariho ubucafu hasi.

Abantu bariko bariga bafise amoridinatere bicaye ku meza, ku ntebe amoridinatere bayashize ku meza ndabona akabati hirya karimwo ibitabu amadirisha.

Uy'umusi mwigisha kubera twari dushikiriye icirwa gisab' ubuhinga ,yatuzaniye umushitsi w'ingenzi avuye mu gihugu kibanye ,kugirango atwigishe ico cirwa ,bari bazanye n'ibikoresho kugirango batwigishe neza.

Abantu bari mugisare benshi bambaye amasarubeti asa hariho amamashini imbere yabo, hejuru har'amatara, har'iparafo, hari ivyuma bifashe iparafo, har'ikaro hasi, har'amadirisha n'imiryango.

Abantu bambaye udukofero mu mutwe n'amapantaro asa y'ibisarubeti bisa hari meza bafisa impapuro bariko barandika akaba ndi bacapa hari abariko barapima.

Ahantu hakoraniye abantu benshi hari inkengeri ndabona umuntu yateretse amasakoshi hasi, amakaye, hejuru hari krimatizere hari amadirisha hari amarido, umuryango.

Abantu benshi bari mu nzu hari bisharirizo biri ku ruhomi hariho n'umugabo w' umuzungu, ariko arabigisha harih umu hunga haritsisa koinshimubukawa ngo ndabona intebe ndabona imeza ndabona amatara.

Abaganga bambaye udapfukamowa bambaye amataburiya hari ho umuntu aryamye ku gatanda na bana amaseeromu ndaba n'ububati na bana ibicapo ku ruhome.

Ku mashuri ya kaminuza iyo hageze gukora ikibazo, umwewe wese ariyicarana kandi aca yiyegereza agasakoshi kiwe, akagashira impande yiwe kugira ngo abandi ntibaze kumwiba bamutanze guheza, kubera uheza usohoka.

Abagabo bane bicaye ku ntebe bariko barandikira ku meza, umwe afise urupapuro rwa jone, hariho ama ekutere na terefone, bafise amakaramu, igikinju c'amazi, batatu barunamye.

Abanyeshure bakurikiranye ivyo kwubaka babanza kubigisha gupima ahantu bagira bubake. Rero hariho abanyeshure bagiye kuvyiga bambaye imyambaro y'ubururu n'inkofero m'umutwe zitukura n'izindi zihishiye. Harimwo abakobwa n'abahungu.